nachimbili nyɛla ŋun gbubi laɣafu o nuuni o nyɛla nachimbili so ŋun yɛ liiga piɛlli ka nachimbili so mii gba ʒi o tooni ka yɛ tai ɛn dai liiga foon nim nyɛla din pa teebuli zuɣu o tooni ka baaji nim gba paya

Paɣa n ʒiya ka yɛ liiga ʒiɛ ka parantɛ tam o naba zuɣu ka ʒɛgbana balibu pam bɛ parantɛ ŋo puuni salo nyɛla bin bɛ o nyaanga ka tahapona ʒɛ bi tooni ka ʒɛ gbana bɛ di puuni salo ŋo nyanga matuuka chɛndigu n ʒɛya

Paɣaba ni dabba n bɛ salin boɣali ni bipuɣunbili yino nyɛla ŋun gbuni ŋmani n sahari salima ŋo niŋdi roba gbambili puuni paɣasari bili so gba nyɛla ŋun bɛ kom ŋo ni ka yɛ liiga ʒiɛ kunkun ŋo zuɣu bidibsi n tam nimaani

Gbanpiɛla niraba ata n ʒiya n lihiri wobiri wobiri ŋɔ shab biɛla kom puuni n nyura ka shab mii na kpɛri na gbanpiɛla ŋɔ ʒila dakuɣu zuɣu ka pili zipiliti bi zuɣuri ni

Paɣaba ata n ʒɛya duu ŋo puuni paɣa yino zaŋla bini nuɣso n zaŋ bobi o nyoɣani ka so mokuru o nyaanga bidibgi nyɛla ŋun ʒɛya ka zaŋ yɛ duɣurigu zaŋ kpa o noli

Paɣaba n ʒiri siliba taha n doli soli paɣaba ŋo puuni so yɛla sitira din kama nyɛ zaɣ ʒiɛ ka gbubi roba gbambili o nuuni tihi nyɛla din sa paɣaba ŋo tooni ka yiya gba bɛ paɣaba ŋo tooni

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu n chɛriti bin niŋdi parantɛ puuni waagashe nyɛla din bɛ tahapoŋ ni n tam boɣati zuɣu ka silba tam kuripooti ka kpam bɛ di puuni ka chɛrigi gba bɛni

silmiin ŋarima n tam kom zuɣu ka moto nim tam ŋarima ŋo nyaanga kuɣusi nyɛla din bɛ ŋarima ŋo puuni ka di loɣi kuli karili puuni kuligi ŋo duli jiranbiisa nim n ʒɛya ka zoli bɛ di nyaanga

salimbɔɣili ni ka nachimba be nachimbil' so nyɛla ŋun zaŋ gbambila zali o nyaanga ka kuriya m-paɣiri salima nachimbil' so gba nyɛla ŋun be salim' bɔɣili ni ka niriba be zuɣusaa n lihiri o so gbubila soobuli ka so gba mi tam tanduli zuɣu

Duu ka bi dihi naɣichinsi ka kuɣusi zaya n gili tɛɛbuli tɛɛbuli ŋɔ zuɣu bini shɛɣu bi paya kadibɔd nyɛla dini zɛ kuɣusi ŋɔ yɛanga zaamani kuɣusi n zaya ka dufeli bihi pa di zuɣu.

Kuli titali n doya ka silmiin ŋarima loɣa kom ŋo ni kom ŋo kpaŋa tihi nyɛla din ʒɛya ka yiya ʒɛ di nyaanga ya kara nyɛla din bɛ kom ŋo kpaŋa

Loori sabinli n niŋ gamu palli kpaŋa buɣum tuhiku tuma yili nima loorinyɛla dini tam palli ŋɔ zuɣu salo nyɛla bini bɛ loori shɛli bini nyɛ gamu ŋɔ nyɛanga mori ni tihi bɛ loori ŋɔ nyɛanga.

Bipuɣunbili n ʒɛya ka gbubi zaham tahapoŋ puuni tahapona ayi nyɛla din tam teebuli zuɣu o nuzaa boɣu zuɣu paɣasari bili so nyɛla ŋun so jinjɛm ka yɛ liiga ʒiɛ n ʒi salo maa puuni

Ninvuɣ'yino n zaya ka anfoonima za o tooni anfoonima ŋɔ puuni nira niriba shɛba nyɛla ban ʒi tiŋ gbanni ka shɛba ʒi zʋɣʋsaa salo ŋɔ tooni ninvuɣ'yino n zaya m buɣisiriba

Nachiimbihi nbɛ salin boɣali ŋo puuni nachinbi ŋo so yɛla liiga piɛlli n ʒɛ kukoɣu zuɣu ka nachimbi ŋo so gbubi soobuli ka so mii kuriya ka parantɛ nim ʒɛ o tooni

bohambu duu n boŋo mashina bɛ bohambu duu maa puuni ka paɣa ni doo biɛni doo maa ʒimi ka paɣa maa ʒɛya mashina maa pala teebuli zuɣu duu maa kom nyɛla zaɣ dozim paɣa maa yɛla liiga nuɣso ka doo maa yɛ zaɣ ʒiɛ ka

Matuuka chɛndigu n tam palli zuɣu matuuka chɛndigu ŋo kala ŋo nyɛla zaɣ piɛlli nachimbili so gba nyɛla ŋun guri moto zali palli ŋo sunsuuni di nyaanga teebuli n ʒɛya ka kpakpa nim tam dizuɣu anbirala dozim ka bi zaŋ ti n ʒi di gbunni

Paɣa n ʒi yili dikpuna gbuni ka duɣu tam kurifooti zuɣu teebuli nyɛla din ʒɛ o tooni ka tahapoŋ tamya kuriga nyɛla din bɛ teebuli ŋo zuɣu ka o gbubi chɛri titali o nudirigu nuuni

nachimbi ni paɣasara n gbubi tuuta nima n tori ayirimo gbanpiɛla nyɛla bin bɛ salo ŋo puuni bi puuni so pilila zipiligu din nyɛ zaɣ nuɣso ka so yɛ kootu ka yɛ liiga piɛlli niŋ di puuni so nyɛla ŋun kpa ninkpara ka bi pili zipiligu

salo nyɛla ban bɛ do kari ŋɔ puuni shɛbi ʒɛla kuɣisi zuɣ ka shɛbi ʒɛ zuɣ saa niriba nyɛla ban ʒɛ salo ŋɔ tuuni ka tɛbuli tami be tuuni tɛbuli ŋɔ zuɣ saa bɛ zaŋ la tam piɛli pɛli

salo ŋo nyɛla bin bɛ diɛma ni yiɣijɛm shee shab ʒila tingbanni ka bihi ʒɛ bi tooni bi bi yɛ liiga nima paɣasaribili so gba nyɛla ŋun yɛ liiga din kala nyɛ zaɣ sabinli nachimbili so nyɛla ŋun yeegi o liiga ka gbubi liiga o nudirigu nuu la zuɣu bi tila tanti nim kuligi ŋo tooni

Ninkurigu n ʒiya ka so jinjɛm sabinli ka bi zaŋ chinchini din kala nyɛ zaɣ piɛlli n bobi o nyingoli ni nachimbili nyɛla ŋun gbubi baabirin mashin n chɛro ka pili zipiligu din kom nyɛ zaɣ nuɣso Anfooni nyɛla din tam niraba ŋo zuɣusaa

boɣali ndoya ka salo ko n gilli tihi nyɛla din kɔ n giliba mori gba nyɛla din bɛ salɔ ŋɔ tooni nachimbili so nyɛla ŋun yɛ kootu ka o vooi kootu ŋɔ pili o zuɣu so gba yɛla liiga sabinli bi puuni

Boraadɛ jila dibaanahi n ti pahi gala dibaata ni zaham ni yura yura n ti pahi kpam n bɛ laa ni tam kaapɛt zuɣu

Salo nyɛla bin ʒiya ŋmɛri dala ka yɛ gana liiga nima paɣasari bili so nyɛla ŋun so chinchini o nyoɣa ni ka nyingokoriti bɛ o nyingoli ni bi zuɣusaa shab ʒila zuɣusaa n kpahari binyɛra bi yɛla tiradishinal dirɛsi nima ka naan chɛ bidib bili so gba ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga din kala nyɛ zaɣ nuɣso